Haɓo wani yanayi ne na wucin gadi da kam faru da dan’adam, inda jini kan fito daga hancin sa na dan wani lokaci kaɗan. Galibi haɓo baya wuce daga miti daya zuwa minti biyar, ya yi yawa zuwa minti ashirin, idan haɓo ya kai minti ashirin sama da haka akan so a garzaya ga wanda abun ya auku da shi zuwa asibiti domin neman agajin likitoci. Akwai abubuwan da ake buƙata mai haɓo ya yi su domin sauƙaƙa alamari ko kuma yanayin da ake ciki. Na Farko idan haɓo ya samu mutum akwai buƙatar ya samu waje ya zanna idan so samu ne waje mai inuwa. Na biyu ya sunkuyar da kansa ƙasa domin gudun komawa jini cikin hancin sa. Na uku ya toshe bayan ya share hancin sa, ya share jinin, sai ya toshe hancin da 'yan yatsunsa guda biyu domin dakatar da fitowan jinin. Na huɗu idan akwai kankara a kusa da mutum akwai bukatar a saka kankara a kan hancin sa domin sanyaya waje ko kuma da yanayin da ake ciki. Idan haɓo ya wuce minti ashirin a yi sauri a garzaya da wanda haɓo da wanda yake haɓo zuwa asibiti domin neman agajin gaggawa da kuma agajin likitoci akan al'amuran. Abubuwan da ke haifar da haɓo. Na Farko idan aka bugi mutum a hancin sa har ya kai ga magudanar jini sun ɓule hakan yana haifar da haɓo. Na biyu ƙarancin sinadarin C da K a jikin ɗan’adam kan haifar da haɓo. Na uku idan aka samu shaƙar iska mai tsananin zafi kan haifar da haɓo na wani lokaci shiyasa galibi mafi yawanci lokutan da ake yin haɓo ya danganci lokacin da ake tsananin zafin rana. Na uku na huɗu idan aka tsink aka dan tsokali hanci da wani abu mai ɗan tsini hakan kan haifar da haɓo a ɗan’adam.

Gobara na nufin afkuwar wuta ko kamawar wuta irin ta bazata a gida ko kum wata ma'aikata kuma wasu wuraren haka ake ta'ammali da wuta, hakan kan jawo asara na dukiya da. Kuma rayuka. Akwai abubuwan da kan haifar da gobara a gidan ko ma'aikatu ko kamfanoniwa musamman ɓangaren gida akwai kayan girki kamar na gargajiya na zamani. Murhu idana a lokacin da aka yi gurki aka bar wuta a kunne ba a samu an kashe ta ba, iska kan ɗebi wutar ya kai ta idan ba a yi tsammani ba haka sau da yawa kan haifar da gobara a gida. Akwai wutar lantarki tartsatsinta yakan haifar da gobara a gida. Akwai kayan lantarki da ake amfani da su a gida wani, lokaci kan yi amfani da su a gida sannan sai a bar su ba tare da an kashe su. Idan aka kawo wuta da ƙarfi hakn na iya haifar da matsala. Akwai fitila kanta a ci balbal ta gargajiya da aka ui amfani da ita a baya wannan na iya haifar da gobara a gida, shan taba akajefar da gutuwan taba inda bai kamata ba hakn na iya haifar da gobara. Bayan gibara ta auku a gida akwai matakai ko abubuwan da ya kamata a yi don samar da sauƙi ga mutune. Da farko a sanar da duk wani wanda yake gidan cewa gobara fa ta kama a gida a san yadda za a yi neman agaji. Abu na biyu akwai buƙatar a yi magana da 'yan kwana-kwana a kawo agajin gaggawa. Abu na huɗu idan aka fara gobarar ya kamata a rufe hunduna kofi wajen samun iska a cikin gidan, hakan na kawo sauƙin gobarar. Sannan abu na gaba shi ne, a fita daga gidan sannan idan an fita ba a dawowa cikin gidan Saboda ba a san ya zai kasance ba sai dai ta gefe ana kawo kwalala.

Zazzaɓin cizon sauro zazzaɓi ne da sauro ke haifar da shi da kuma yaɗa shi ga mutane da sauran dabbobi. Wannan zazzaɓi yanada alamomin da ake gane zazzaɓi ya kama mutum ko kuma Mutum na dauke da wannan zazzaɓin, daga cikin alamomin da wannan zazzaɓin yake da shi akwai zafin jiki, jikin mutum yakan yi zafi kwarai dagaske, akwai ciwon kai mutum yakan ji ciwon kai lokacin da ya kamu da wannan zazzaɓin. Akwai amai, mutum yakan yi amai idan ya kamu da wannan zazzaɓin musamman idan y ɗan yi tsanani a jikinsa. Sannan na huɗu akwai yanayin jikin mutum yakan ji kamar sanyi duk da ba sanyi ake ba, wani lokaci har akan yi kyarmar sanyi ma. Na biyar akwai ciwon jiki, mutum yakan ji jikinsa na masa ciwo. Na shida akwai nunfashi sama-sama sai mutum ya ji yan numfashi a kai a kai, ba kamar yadda lafiyayyen mutum yake yi ba. Na bakwai akwai tari, wani lokaci yakan sa taei musamman yara ƙanana su yi tari. Na takwas wani lokaci musamman a matakin farko kamar yana son yin miƙa idan ya kamu da wannan cuta sai ya ji kamar yana son ya yi miƙa. Baya ga waɗannan alamomin da akwai yadda ko hanyoyin da mutum zai bi domin kare kansa daga wannan cuta na zazzaɓin cizon sauro. Hanya ta uku ita ce, kwanciya a ciki sanyi mutum isan ya tashi so ya sama sahalewa bisa masu ruwa da tsaki a harkar lafiya likitoci ya kwanta a cikin sanyi ya yi feshin magani na sauro cikin ɗaki ko a muhalli gaba ɗaya. Sannan kuma akwai amfani da maganin sauro wanda likitoci suka amince da shi. Sannan akwai tsafatace muhalli wajen rage kamuwa da wannan cutar. Sannan akwai hanya da mutu ya kamata ya bi da wannan cuta domin rage al'amarin ko kuma sama wa kansa lafiya. Ni yanzu fa duk lokacin da mutum ya tsinci kansa cikin waɗannan alamomin ko wasu daga ciki waɗannan alamomin da muka fade su a sama akwai buƙatar ya je ya samu likitoci domin a ɗaura shi a kan maganin da ya dace daidai da lafiyarsa.

Zazzaɓin cizon sauro cuta ce da take barazana a rayuwar al'umma a ƙasarmu Nijeriya. Kuma wannan zazzaɓi na cizon sauro har kullum gaba-gaba yake yi, baya ga kokarin da yunkurin masu ruwa da tsaki na gwamnati da kuma malaman lafiya. Akwai dalillai kuma matakai ko kuma abubuwa da suke sa wannan zazzaɓin na cizon sauro yake yin gaba-gaba ko kuma yake hauhawa a kowane shekara a kasan Nijeriya. Haka zalika matsalolin kullum daɗa ninkuwa suke yi.A ciki dalilin farko akwai tsafatace muhalli, farko, mutane na yun wasa da wannan tsaftata muhallin wanda shi ne mataki na farko na kasuwar wannan cuta a cikin al'umma, mutane ba su damu da tsaftace muhallinsu ba, ruwan sha, abinci da kuma muhallin da suke zaune. Tsaftace muhalli zai taimaka kwarai da gaske wajen rage kamuwa da wannan cuta idan an tsftace shi saboda babu yadda za a yi sauran ya hayayyafa, balantana mutane su samu da dama da cutah, sauro ya cijesu balantana su kamu da wannan cuta na maleria. Mutane kwarai dagaske suna, iyakar yinsu wajen, yadda zasuyi suga ya za'a magance wannan matsalar ta cixon sauro amma har ga Allah akwai buƙatar sake wayar da kai da fadakarwa tsakanin al'umma.

lafiyar ƙwaƙwalwa kamar ko waccw irin cuta da ake fama da ita da ake samun sauƙi a warke daga wannan cutar haka zalika ɓangaren jinya irin ta ƙwaƙwalwa akan samu sauƙi a warke a dawo yadda ake lafayi garau ba tare da sake shiga cikin wani hali na yanayin ƙaƙani kayi ba lafiyar ƙwaƙwalwa aƙwai abubuwa da yawa wanda suke assasata suke kawo ta suke haddasata sannan suke daɗa haɓɓakata a jikin ɗan adam daga ciki akwai nuna ƙyama a yanki arewa maso gabashi ƙasar nan akan nuna kyama da tsana ga wanda yake fama da lafiyar ƙwaƙwalwa a galibin gurare akan yi watsi dashi a nuna shi kaman ba dangi bane ko shi kamar ba ɗan uwa bane saboda yana fama da wannan taɓin hankalin idan aka masa haka babu kula ta abinci babu kula ta lafiya babu kula ta tsaftar jiki da sauran buƙatu na rayuwa tattare dashi saboda kasncewar sa yana da lafiyar ƙwaƙwalwa hakan zesa ya shiga gararambar rayuwa daga guri zuwa guri a neme shi a rasa wani yabar garin su ya tafi sauran garuruwa harya ɓata ɓat a daina jin labarinsa ƙarshe ma yaje ya mutu ko kuma wani abu yaje ya same shi ajeji saboda kasan cewa ba ƴan uwansa babu wani wanda ze bashi taka meman kula domin kare lafiyar sa ko kuma domin wani abu daban wanda ana fama da hakan a gurare da yawa a tinanin mutane idan mutum ya kamu da irin wannan cutar baya warkewa wanda kuskure ne kamar yadda ake fama da zazzaɓi a sha magani ayi allura a warke da sauran cututtuka haka zalika ɓangaren lafiyar ƙwaƙwalwa ake samun shan magani ayi duk abun daya dace domin samun sauƙi ɗan adam mutane kan nuna tsana wanda kuskure ne ƙyamar kai irin wannan kuskure ne ga me matsala irin ta lafiyar ƙwaƙwalwa yana da buƙatar taimako na ƴan uwa da abokai domin dawo dashi cikin hayyacin sa daga cikin taimakon da yake da buƙata shine a nuna masa shima ɗane a jawo shi jiki a nuna masa soyayya a ingan ta ko kuma a kyautata mu'amular sa da mutane daman daga ciki irin abubuwan dasuke kawo matsalar ƙwaƙwalwar ma akwai tsana nuna tsana a mutum tsanaye a tsani mutum sosai ya shiga cikin hali na damuwa wannan na taimakawa su suke assasa wannan irin jinya ta lafiyar ƙwaƙwalwa amma idan aka jawo mutum jiki aka nuna mai soyayya shima ɗane ze taimaka

Kamar yadda muka tattauna a baya ciwon hauka ko lalurar lafiyar ƙwaƙwalwa lalura ce kamar kowacce lalura kamar yadda. Kowacce jinya za'a warke wannan cuta ma haka ita ma ana warkewa a sama lafiya. Akwai dalilai da abubuwan da suke samar da wannan lalura ko kuma cuta ko kuma jinyar hauka, daga ciki akwai damuwa, idan damuwa ta yi yawa tunani damuwa tsanani talauci ko kuma damuwa irinta rayuwa na yau da kullum na taimakawa kwarai dagaske wajen samar da wannan cuta. Akwai tunani idan tunanin ya yi yawa yana taimakawa, akwai ɓacin rai, yawan bacin rai ko kuma ɓacin rai matuƙar akwai hawan jini na taimakawa da kuma tabin hankali duk na daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen wannan cuta ta taɓin hankali. Baya ga haka akwai buƙatar abubuwa ko kuma matakai da ya kamata a bi idan mutum yana dauke da wannan cuta, na farko neman magani kamar yadda yake. Na biyu taimako daga iyalai da abokai kada a guji mutum a nuna masa shi ma ɗan Adam ne kamar kowa a na jawo shi jiki. Na uku kuwa akwai nisanta shi da damuwa a nuna ma ai.. duk wata da.. duk wani damuwa ake tunanin yana damunsa a nesanta shi da shi .Ahh Na biyar akwai neman shawarar likitocin ƙwaƙwalwa akan abun da ya shafi lafiyarsa da abun nan.. da.. domin neman domin samun agaji ko kuma domin nema masa lafiya. Muhimman abubuwa ahh dangane da abun da ya shafi wayar da kai suna taimakawa a talabijin da makarantu da cuci-cuci domin inganta lafiyar mutum a nuna masa shi ma ɗan Adam ne a jawo shi jiki wannan zai taimaka kwarai dagaske akan Abinda ya shafi lafiyar masu lalurar ƙwaƙwalwa.

Tsarin masu ba da agajin tafi da gidanka. Tsari ne na babban mota dauke da doguwar nau'i'in duk kayan da ake da bukata a asibiti, a cikin wannan mota akwai gado akwai magani akwai kayan gwaje-gwaje domin tabbatar da cuta. Wannan tsari yana taimakawa kwarai dagaske da kuma sauƙawa wanda suke da tazara da nisan gaske tsakanin su da asibiti, asibi kamar a gida. Cikin wannan mota za a gwada mutum a tabbatar da abun da yake damunsa a daura shi a kan magani a yi masa duk abun da ya dace. Wannan tsari suna zuwa har wajen yaƙi suna zuwa har sansani na 'yan hijira da sauran sansani. Wannan tsarin za su je idan akwai mai buƙatar magani a ba shi, idan akwai mai jin babu daɗi a gwada shi. Wannna mota yana taimakawa ga waɗanda suke da tazara tsakaninsu da asibiti za su wuce kusa da su a gwada su a ba su magani a magance musu matsalarsu wannan yakan taimaka wajen kawo sauki musamman ga mutanen karkara domin samun magani da ya dace ya kuma taimaka musu. Wannan shi ne tsarin ba da agaji na gaggawa na tafi da gidanka.

Masu ba da agajin gaggawa na musamman mota ce babba me ɗauke da gado irin na majinyanci, kayan kwaje-kwaje irin na jinya, likitoci masu kula da jinyar suna zagawa wuri-wuri domin ba wa masu buƙata ta musammam agaji ko kuma taimaka musu da magani wanda ya dace. Hakan ze taimaka musamman bangarorin mutanen da ke da nisa tsakanin su da asibiti waɗannan irin mota yakan zagaye, haka zalika an ƙirƙire ne a ƙarni na shatara. W ani lokaci sukan je wuraren yaƙi domin ba da agaji irin na gaggawa kaman yadda muka faɗa wannan motan tana ɗauke da ma’aikata burjik a cikinta da sauran al’amuran lafiya. Suna taimaka ba da agajin gagawa musamman lokacin jinya ko kuma lokacin hatsari ko kuma wurin yaƙi da mutanen da suke da buƙtan agaji wannan mota tana ɗauke da likitoci da sauran ma’aikata domin bada agaji domin taimakawa sannan akwai ita karan kanta motar da keɗauke da wain nan kayan asibiti da kayan lafiyar sannan kuma akwai suna bada agajin gaggawa wanda suke da buƙata a urare daban daban na huɗu kwaje kwaje da sauran abubbuwa wannan akwai kayayyakin kwaje kwaje na gane cuta ko kuma na gane wani matsala dake damun ɗan’Adam a cikin wannan motan.

Tsarin ƙwayan halitta ko kuma me sa jiki ɗan Adam ke da buƙatan jikin ɗan Adam yana rayuwa ne akan sinadarai da kuma ƙwayoyin halitta cikin sinadaran da ɗan Adam ke yawo a kansu ko kuma yake rayuwa a kansu akwai sinadarin carbohydrates baya ga wannan akwai sinadarin kitse, baya ga wannan sinadarin akwai sinadarin protein baya ga wannan sinadarin akwai sinadarin bitamin da sauransu. Kowani sinadari akwai irin rawan da yake takawa a jikin ɗan Adam. Kowani sinadari akwai aikin da yake yi a jikin ɗan Adam. Idan muka ɗauki sinadari na farko sinadarin carbohydrates sinadari ne da yake samar da ƙarfi a jikin ɗan Adam da kuma ba wa dama wa kwayoyin halitta su yi aikin da ya dace cikinsu don haka yana taimakawa a jikin ɗan’Adam su samu ƙarfin yin aiki su samu ƙarfin yin kowani irin abu a jikinsa zin dai ya kasance yana da wannan sinadarin so, ƙarancin wannan sinadari a jikin ɗan Adam matsala ne. Na biyu akwai sinadarin protein wannan sinadari yana taimakawa ɓangaren ƙwayoyin hallita domin yana sa su yi aikin dan ya dace don ƙwayoyin halitta a jikinka ba sa aikin da ya dace toh akwai matsala domin mutum ba ze samu dama ya yi abun da ya kamata ba ze ta fama da kasala wanda wani lokaci kuma ze yi jinya ya yi saurin samun daman shiga jikinsa. Na uku akwai sinadarin kitse, sinadarin kitse a wanna ɓangaren yana taimakawa a jikin ɗan Adam musamman shi ma ta ɓangaren kwayoyin halittun su yi abun da ya dace rashin ƙaracin wannan sinadarin na haifar da bushewar fata, gashi da kuma farce a jikin ɗan’Adam. Na biyu na uku na huɗu a wannan ɓangaren akwai sinadarin vitamin wannan sinadari suna da yawa a jiiki, rashin wannan sinadarin a jikin mutum kan haifar masa kasala, mutuwar jiki da sauran matsaloli da daman gaske, wannan sinadarin yana da muhimmiyar rawa da yake takawa a jikin ɗan’Adam.

Sinadari gina jiki da kuma shin me ma ya sa ɗan’Adam yake da buƙatan sinadari na gina jiki a tatter da shi. Akwai dalilai bila’adadin da ya sa ɗan’Adam ke buƙatan sinadai tattare da shi sinadaran nan dama ɗan’Adam yana rayuwa ne a kansu da suke taimaka masa wajen yin rayuwa cikin aminci da kuma inganci da kuma lafiya da kuma kare shi daga kamuwa daga cututtuka na yau da kullum. Kowane sinadari akwai irin rawan da yake takawa a jikin ɗan’Adan, haka zalika kowane sinadarin akwai hanyoyin da ake samar da shi a jiki ɗan’Adam da a baya mun zayyana irin hanyoyi da yadda ake samar da sinadari a jikin ɗan’Adam. Har ila yau muna da buƙatan sinadari sabida dalilai da yawa kowane sinadari kuma akwai irin abun da yake yi da farko mun ce ɗan’Adam yana da buƙatan ƙarfi domin yin aikinsa na yau da kullum domin gudanar da duk abun da yake so. Ta yaya ze samu ƙarfi? Dole se ta hanyan sinadarai ɗan’Adam yana da buƙatan ya samu lafiyayan kwakwalwa. Ta yaya ze samu wannan? Dole se ta ko sinadarai, yaron yana so ya samu lafiya a jikinsa. Ta ya ze samu wannan? Dole se yana da sinadarai. To, ɗan’Adam yana da buƙatan gani domin ayyukan sa na yau da kullum. T ya ze samu ƙarfi gani? Dole se yana da da sinadarai, haka zalika lafiyar fata se da sinadarai. Iya magana se da sinadari taimakawa kwakwalwa sosai se da sinadarai saboda ɗan’Adam yana rayuwa ne akan sinadarai kuma yana da buƙatan sinadarai domin taimakama jikinsa domin taimakama lafiyarsa. Haka zalika domin kare shi da kamuwa da cututtuka irin na yau da kullum, cututtuka a wannan amfani sun zama ruwan dare, muna yin ta hanyan abinci da muke sha, abinci da muke ci, ruwan da muke sha, iskar da muke shaƙa. Ta yaya za mu kare kanmu da wannan cututtuka? Dole se mun inganta kwayoyin halittan jikin mu. Ta yaya za mu inganta halittan jikin? Mu dole se mun ba su sinadarin da suke da buƙata saboda haka ɗan’Adam yana da buƙatan sinadari domin yin rayuwa mai inganci ɗan’Adam yana da buƙatan sinadari domin sawa lafiyar da inganci, ɗan’Adam yana da buƙatan sinadari domin taimkawa kansa da kansa har ya gudanar da rayuwansa na yau da kullum.

Juna biyu, sinadari da mace take buƙata domin taimaka mata da ƙara mata lafiya da ita da jaririn ta da take ɗauke da shi, me juna biyu tana da buƙata ta musamman kasancewanta me juna da kuma abubuwan da ya kamata ta kiyaye domin lafiyarta da kuma tsaron lafiyar jaririn da take ɗauke da shi ko kuma take da buƙatan haidirat of liba wot ƙarfi a jikinta. Haka zalika ku ba wa jaririn ta ƙarfi har ila yau akwai buƙata ta sha ruwa a ƙalla kofi sha biyu a rana ze taimaka mata ita da jaririn ta da take ɗauke da shi, ana buƙatan me juna btyu ta kauce ma shan kayayyaki irin na irin na kasuwa kaman irin wanda ake siyarwa na koka kola, Fanta da sauransu saboda illa da ita da jarin rinta. Idan me ɗauke da juna biyu tana buƙatan sinadarin da ze ba ta sinadarin da ze taimaka mata wajen lafiyar jaririn ta da lafiyan kwakwalwanta da lafiyan ganinta har ila yau ana buƙatan me juna biyu ta kasance tana shiga ayyukan motsa jiki domin ze taimaka mata wajen ƙara mata lafiya, sannan ana son me juna biyu ta kauce ma shan giya domin yana da illa da lafiyanta da kanta da kuma jaririnta da take ɗauke da shi.

Rigakafi abun da ake nufi da rigakafi shi ne ba da kariya ko magani ga wata cuta da ake sa ran za ta afku ko za ta barke tsakanin wani rukuni na al’umma. Akwai rigakafi daban-daban da ake yi na magantattu iri-iri daga ciki akwai rigakafin shan inna, akwai rigakafin kwanwan, akwai rigakafin cutan dajinmahaifa, akwai rigakafin sanƙarau, akwai rigakafin cututtuka da yawa. Yadda ake bi ko kuma hanyoyin ko kuma matakan da ake bi domin ba da rigakafi tsakanin al’umma, akwai hanyoyi daban-daban bisa sahalewa da amincewan hukuman lafiya domin ba da rigakafin nan daga cikin waɗannan hanyoyi shi ne a lokacin da hukuman lafiya ta ce za a ba da magani kuma yin rigakafi wata cuta daban akan samu hukuma aka umurci za ta ba da wannan rigakafin. Akwai waɗansu akan wannan rigakafin za su yi aiki akansa za ka koyar da su nau’ukun al’umman za a umurce su suna zagawa gida-gida suna ba da wannan rigakafin. Wannan rigakafin kuma anguwanne za a zanna waje ɗaya se a kawo yara suna bin su, wani rigakafin kuma a asibiti hukuman lafiyan za ta ajiye masu aikinta suma ana kawo wa yara suna musu ko da yike rigakafin yakan iya kasancewa rukuni na mutane ba na kowa ake yi wani rigakafin za a ce da yaro daga sheka ɗaya zuwa shekaa biyar. Wani daga shekara biyar zuwa tara, wani irin rigakafin da ake so a yi a cikin kuma al’umma rigakafin ya samu ya samu matsaloli ta wata fuska musamman arewan gabashin Najeriya da wasu mutanen ke fitinar da kan a matsayin wata hanya ta daƙile yawan haihafa a tsakanin mutane. Hakan ne ya sa wasu ba su son ba da ‘ya’yan su rigakafi.

Hanyoyi ko matakan da mutum kan bi ya kare kansa daga cututtuka lokacin da ya je asibiti don wata buƙata tasa ta musamman, akwai abubuwan da kansa ɗan Adam ya je asibiti na farko mutum ya je asibiti domin kai kansa ko kuma domin a duba lafiyansa, na biyu mutum ya je asibiti domin duba mara lafiya ko kai ziyara a wani wadannan hanyoyi biyu kansa ɗan Adam ya je asibiti dan ra’ayin kansa. Hanyoyin da mutum ya kamata ya bi don kare kansa daga kamuwa da cututtuka musamman a asibiti, na farko asibiti ya kasance cikin tsafta idan asibiti ya kasance ciki tsafta iskar da ake shaƙa ba ta da matsala, asibitin a tsaftace yake yanayin cututtuka za su ɗan ragu ba kaman as ibiti yana cikin ƙazanta da datti da sauran abubuwa ba. Na biyu akwai amfani da tungu yanda mutum ze rufe hancinsa domin tantance irin iska da ze shaƙa, wasu cututtukan kan yawo a cikin iska musamman irin ɓangaren tari da sauran abubuwa da sauran cututtukan da sukan kasance akan iya ɗauka ko kuma akan shaƙar shi a iska amma idan ya kasance mutum ya yi amfani da iska ya yi amfani da jambun fuska wajen rage shaƙar iska ze taimakawa kansa wajen rage kamuwa da cututtuka. Abu na gaba shi ne amfani da sinadarin kashe kwayoyin cututtuka na hannu. ɗan Adam kan iya zuwa asibiti misali kaman likitan ya je duba ka likita ya duba mutum ya tattaɓa majinyanci kai ma ya zo ya taɓaka ba wai ze sake wanke hannunsa ba ne, a hakan ze sake taɓa ka idan ya ɗebo cuta a jikin wannan majinyacin in ba a bi a hankali ba kai ma se ya shafa maka. To, yana da kyau duk lokacin da ya je ya samu ganin likita idan likita ya tattaba shi ya yi ƙoƙari duk inda likita ya taba shi ye amfani da sinadarin kashe kwayoyin cututtuka, ya wanke duk wajen da likita ya taɓa shi. Na biyar shi ne har ila yau mutum ya yi ƙoƙari ya wanke hannunsa ya wanke hannusa da kyau saboda kamuwa da cututtuka.

Tsaftar haƙori abu ne mai muhimmanci ga cikakken ɗan ‘adam lafiyayye, tabbatar da cewa haƙorin sa a tsabtace yake. Da farko haƙori wani ɓangare ne na baki a cikin ɗan adam da ke tu’ammali da abubuwa daban-daban na ci da na sha da sauran su. Kasancewar tu’ammali da abubuwa daban-daban da haƙori ke yi kan sa ya samu ƙwayoyin abubuwa da yawa a jikin sa da kan kama shi, hakan wani lokaci kan haifar masa matsala ta jinya ko kuma tsatsa ko kuma wani abu makamancin su. Abin da zai taimaka wajen sauƙaƙa ko kuma wajen gyara al’amuran shine tsafta, tsafta na taimakawa sosai wajen ƙara lafiyar haƙori da ɗan adam ya kamata ya yi don kare lafiyar sa. Cikin kowace rana masana ilimin lafiyar haƙori sun ayyana cewa ya kamata ɗan’adam ya wanke bakin sa a ƙalla biyu, farko a lokacin da ya tashi da safe kafin ya shiga harkokin sa akwai buƙatar ya wanke bakin sa tsab, su yi ƙal. Na biyu, ya wanke lokacin da ya zo zai kwanta bacci ya wanke bakin sa, haka zalika a lokacin da ɗan adam ya ci abinci ko kuma ya sha wani abun da yake sa zai riƙe masa haƙorin sa akwai buƙatar ya ɗebi ya kurkure bakin sa ya zubar. Wanke bakin nan yana da kyau a dunga yi da sinadarin da suka samu sahalewa da amincewar masu wartsake a harkar lafiya kullu. Sannan har ila yau a wani ɓangaren masana lafiyar haƙori sun ce yana da kyau ɗan adam ya na zuwa ko da haƙorin sa lafiya garau, yana zuwa duk bayan wata shida domin ganin likitar haƙori da sake tabbatar da inganci da kuma lafiyar haƙorin domin gudun kada haƙorin ya kamu da wata cuta ba a samu an duba shi ba har cutar ta yi masa yawa.

Maudu’in mu a wannan batu shi ne hanyoyi da matakai da mutum kan bi domin kare kai a lokacin da ya tsinci kan sa a yanayi na ƙunar wuta ko kuma wani abu da yake da alaƙa da irin wannan. Ɗan’adam na rayuwa ne tsakanin abubuwan da sukan kasance masu hatsari daga ciki wuta na ɗaya daga cikinsu, wanda kusan kullum a mafi yawancin gidaje ana amfani da ita, inma girki ko kuma sauran buƙatu na yau da kullum. Duk lokacin da aka ce wuta ta ƙoni mutum, akwai hanyoyi ko matakai da ya kamata ya bi domin rage raɗaɗin abin ko kuma kare kai ko kuma neman sauƙi ta wannan fuskar. Da farko a lokacin da aka ce wuta ta ƙoni mutum akwai buƙatan ya sa hannunsa ko acikin ruwa ko a inda ruwa ruwa yake kwarara na tsawon minti goma zuwa minti ashirin. Idan ya yi haka baya ga wannan, idan ya fidda hannunsa bayan ya ɗan yi, a kiyaye a wannan matakin ka da a yi amfani da ƙanƙara ba a buƙatar ƙanƙara. Baya ga wannan idan ya yin a tsawon wannan lokacin sai ya ɗauko hannun sai ya samo ko wani ɗan ƙyalle mai ɗan tsafta wanda ya kasance ba shi da gum a jikinsa wanda ba zai kama wajen ba, sai ya lulluɓe wajen gaba ɗaya a haka zai yi. Idan ya kammala wannan mataki, insha Allahu an rage raɗaɗin al’amarin. Sannan kuma idan abun ya ci tura ya fi ƙarfin haka, a yi gaggawa a kira layin agaji domin kawo taimako ga mutum, idan abun bai bai yi ba a wannan mataki sai a samu a kai zuwa asibiti domin neman agaji ga irin wa’innan abubuwa dake faruwa dangane da ya shafi wuta na lantarki da wuta na murhu ko kuma wuta na kayan girki ko na salansa da sauran abubuwa.

Idan muka ce ɗabi’un kwanciya bacci kokuma yanayi da abubuwan da ya kamata mutum ya yi kafin ya kwanta bacci, baya ga samun tsabtataccen waje, shararre mai kyau da mutum kan yi don kwanta don kwanciya bacci da bin duk wasu matakai da tsari da likitoci masu ruwa da tsaki akan harkan lafiya suka ayyana. Akwai abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye su da kuma abubuwan da mutum ya kamata ya jiɓance su domin ƙarawa lafiya kan sa da kuma lafiyar ƙwaƙwalwar sa. Da farko mutum ya san takamaiman lokacin kwanciyar sa bacci da kuma tashin sa. A har kullum mutum ya sa wannan a matsayin wata ɗabi’ar sa ya sa zai kwanta bacci lokaci kaza zai tashi lokaci kaza kuma hakan ya ke yi. Wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske da ƙwaƙwalwa da kuma gangar jiki baki ɗaya. Abu na biyu shi ne mutum ya kasance ya ƙirƙiri wata ɗabi’a da za ta kwantar masa da hankali kafin bacci, musamman misali a ce mutun ya ƙirƙire ɗabi’ar karatu kafin kwanciya bacci ko ya ƙirƙire ɗabi’ar wanka da ruwan ɗumi haka kafin kwanciya bacci da sauran su, wannan zai taimaka sosai ta ɓangaren lafiyar ƙwaƙwalwa. A ciki akwai kuma abubuwan da ya kamata mutum ya guje masu ko ya kiyaye su domin na farko shi ne kwanciya a yanayin yes kwanciya a yanayi kafin mutum ya kwanta a je a ce mutum ya kalli fuskar waya ya yi wani kallo ko kuma ya yi wani danne-danne na tsawon lokaci misali kamarna awa ɗaya kafin ya kwanta bacci wannan yana bada matsala. Baya ga haka idan mutum ya zo kwanta kwanciya bacci akwai yanayin da ba a so ya kwanta domin yanayin da mutum ya ke kwanciya yana taimakawa wajen lafiyar sa ko kuma wajen cutar da lafiyar sa. Kwanciya irin rub-da-ciki matsala ne ga lafiya ɗan’adam in so samu ne ga mai kwanciya akwai buƙatar ya kwanta da bayan sa in lokacin kwanciya bacci domin rub-da-ciki matsala ne in y agama gajiya da bayan sa kuma sai ya juya ɓangaren hannun hagun sa hannun sa ya kwanta.

Kamar yadda ya ke kuma kamar yadda ake yi, yanayi da mutum kan yi na cikin sa don samun bacci ingantacce da zai inganta lafiyar sa, ya inganta lafiyar ƙwaƙwalwar sa. Yin hakan na da alaƙa da ƙabi’u da halayyar mutane kan abubuwan da yin su kafin bacci ba matsala ba ne, ya kamata a yi su wasu ma ana buƙatar a yi su, akwai abubuwan da yin su dab da kwanciya bacci ko kuma ana yin su a kwanta matsala ne domin yana haifar da matsala a ƙwaƙwalwa, yana haifar da matsala a jiki gaba ɗaya. Da farko cikin abubuwan da mutum ya kamata yana yi a lokacin da yake da buƙata ko kuma ya zo kwanciya; akwai buƙatar mutum ya ƙirƙirawa kansa abubuwar da ko kuma ɗabi’un da za su kwantar da hankalin sa, su kwantarmasa da yanayin jikin sa, ya kasance cikin natsuwa da kwanciyar hankali kamar karatu, irin labarai masu daɗi da za su sa hankalin sa ya kwanta. Kamar wanka za su sake kwantar masa da hankali. Irin wannan ɗabi’un suna taimakawa sosai a lokacin kwanciya bacci, ba a buƙatar abin da zai ɗaga hankali ko kuma ya ɗaga lafiyar ƙwaƙwalwa. Akwai kuma abubuwan da ya kamata a kiyaye su a lokacin dab da kwanciya bacci, na farko motsa jiki: Mutum ya motsa ji kana motsa jiki kawai ka kwanta bacci ba tare da wani samun tazaran lokaci kaɗan ba, hakan matsala ne a lafiya. A lokacin da mutum ya zo bacci akwai buƙatar ya kashe wuta a ɗakin sa, kar ya kwanta da wuta dau a kan sa, hakan kuskure ne yana taɓa lafiyar kwakwalwa da kuma lafiyar gangar jiki. Na uku shan shayi kamar irin yanda ake yi ɗin lu mutane dab da kwanciya bacci a sha shayi, wannan yana taɓa lafiyar ƙwaƙwalwa da lafiyar jiki. Abu na huɗu akwai cin abinci musamman abinci mai nauyi, mutum ya ci abinci mai nauyi kamar tuwo, wani amala da sauran su kawai ka na ci a nan take ka kwanta bacci, wannan matsala ne, yana haifar da matsala a jiki da sauran su. Idan buƙatar motsa jiki ta tashi, a motsa jikin da rana ko kuma da safe wanda za a samu tazaran lokaci mai tsawo kafin lokacin kwanciya bacci.

Gajiya, idan muka ce gajiya yana nufin mutum ya ji gaba ɗaya jikinsa babu ƙarfi sakamakon wani aiki ko kuma sakamakon wata tafiya d ya yi. Wannan yakan kasance yana zuwa da sigogi daban-daban ga ɗan Adam, wani lokaci sakamakon irin wannan wani kan ji gaɓoɓinsa suna masa ciwo ko kuma dantsensa yana masa ciwo a sakamakon irn wannan. Wani yakan ji yakan ji jikinsa gaba ɗaya ne ma yake ma sa ciwo a sakamakon irin wannan sannan yakan iya kasancewa yanayin nunfashi yana ɗan canzawa yana ja numfashin yana ɗan yin sama-sama da sauransu. Gajiya bairin sigar da ba ta iya zuwa wa ɗan Adam. Sannan kuma akwai hanyoyi ko kuma da matakai da ya kamata a bi domin sauƙaƙa gajiya wani lokaci idan gajiya ta iske mutum a irin wannan yanayin akwai buƙatar ya samu huti ya kwanta ya yi bacci, in so samu ne ya hada da wanka, in ya yi haka gajiya idan ya fita zai neme ta a rasa, gaba ɗaya babu ita.

Lafiyar ƙwaƙwalwa. Idan muka ce lafiyar ƙwaƙwalwa, muna nufin duk wani abun da ɗan adam zai yi, da zai taimaka a ƙwaƙwalwas sa ta kasance cikin lafiya ko kuma ya ƙara mata lafiya da natsuwa. Akwai abubuwa da ɗan Adam kan yi da za su taimaka wa ƙwaƙwalwas sa domin ƙara mata lafiya da natsuwa. Daga cikin irin wa'innan abubuwan ɗan adam yana da buƙatan ya kasance yana mu'amala da mutane. Meye mu'amala da mutane a nan, ya kasance ya futo ya sama ƴan uwa ko abokai ko abokanan aiki sun zanna suna hirarraki, suna ba wa kansu nishaɗi, suna nishaɗantar da kansu, haka yakan cire damuwa a rai, hakan ya kan ƙarawa ƙwaƙwalwa lafiya sosai. Na biyu; ɗan adam ya kasance yana sa kan sa cikin abubuwan da za su motsa jiki, su motsa masa jiki ko kuma zai ya ɗan futa yaawan miƙe kafa haka, yana taimakawa ƙwarai dagaske ko dan lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Na uku; ɗan adam ya kasance yana nazartar rayuwa gaba ɗaya, ya nazarci rayuwa ya tsaya yayi tunani, ya nazara rayuwa ya ga mene ne yanayi da zai taimaka wa kansa da kansa, ko kuma ya yanayin waje yake, ko kuma ya yanayin garin yake gaba ɗaya. Na huɗu: ɗan adam ya kasance ya shiga al'amuran ya shiga hidima ta karatu, ko kuma neman ilimi, wannan na taimakawa ƙwarai dagaske wajan lafiyar ƙwaƙwalwarsa. Na biyar: ɗan adam ya samar wa kansa da kansa abubuwan da za su ɗan sa shi farin ciki, su sa farin ciki su ɗebe masa kewa su kauda masa tunani, wannan zai taimakawa ƙwarai dagaske ga lafiyarsa.

Cutar sarƙafewar numfashi, cuta ce da ta samo asali daga ƙasar china wanda ita ce ta bayyana ta watsu a shekara ta dubu biyu da sha tara zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin. Cuta ce mai hatsarin gaske, cuta ce da ta hallaka dubbanin darurukan rayuka a duniya baki ɗaya. Cuta ce da ɗan adam kan iya kwasarta kan iya kama shi cikin iskar da ake shaƙa cikin ƙaramin lokaci ko lokacin da ba ka taɓa tsammani ba. Wannan cuta takan iya halaka mutum lokaci guda da yake sa mutum ya ɗan yi jinya kaɗan na ɗan lokaci sannan ta hallaka shi. Cuta ce da idan ta faru sai an killace ka gefe guda, gudun kar ka shafa wa ƴan uwa ko wanda ake damu ko ake mu'amala da su. Wannan cuta takan sa numfashin mutum ya sarƙafe za ka ji kamar mura ko kuma tana da alaƙa da alamura haka makamancinsu. Amma duk da haka, akwai hanyoyi ko matakai da masana lafiya suka zayyana domin kare kai da kamuwa da cuta, daga ciki cuta dake da alaƙa da cutar numfashi ana amfani da gyambun fuska inda ɗan adam zai sanya a fuskarsa hakan zai sa a sama tantancewa numfashi kafi ɗan adam ya zaɓa din ya na illa matuƙa da gaske a wannan cutar. Na biyu ruwan wanke hannu da sinadarin kashe kwayoyin cututtuka wanda sai da ya zo ana kafa wannan sinadarin a ma'aikatu da yawa domin kariya daga wannan cutar. Sai an wanke hannu da ƙyau kafin a shiga ko a yi abun da ya kamata, wannan yana taimakawa sosai wajen rage kamuwa ko kuma wajen dakatawar da wannan cutar ɗaya.

Motsa jiki da kuma mikewar gaɓuɓuwa da ke taimakawa wajen ƙara lafiyar jiki da kuma... mikewa.. yanayin jiki da kuma mikewa kukuma bangarurin jiki gaba ɗaya. Motsa jiki mun ga irin taimakon da yake yin wajen ƙara lafiyar gangar jikin ɗan Adam da kuma ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa. Sannan mun ga irin taimako da yake yi, wajen sauƙaƙa aikin a yanayin rayuwa gaba ɗaya. Motsa jiki nau'i-nau'i ne kala-kala ne. Akwai hanyoyi da ake yi daban-daban wajen motsa jiki. Kalan motsi jiki da muke so mu ta'allaka shi ne yanayin mika.. yanayin miƙewa ɗan Adam domin motsa jikinsa da kuma yanayin da ko matakai kokuma hanyoyin ko matakai da hanyaoyin da zai bi domin taimakawa lafiyarsa shi karan kansa. Da farko zai bi hanyoyin da za su taimaka wajen ƙara mikewar gaɓɓai da sassan jikinsa gaba ɗaya.kuma zai taimaka maka waje. Miƙewa sosai inda zai fitar da sassa ko gaɓoɓin jikinsa su miƙe sosai yadda ya kamata. Na biyu ta bangaren nimfashinsa ɗan Adam yana da buƙata a lokacin motsa jiki yana jan dogon numfashi sosai, wanda hakan zai taimaka a lafiyargangan jikinsa da kuma lafiya hunhunsa wanda zai ba shi dama ya kasance lafiyayye cikakke ba shi da matsalar.

Ɗaukewan amai da gudawa, wannan cuta tana da alaƙa da dangantaka da abunda ɗan Adam kan ci kuma kan sha, domin ta hanyar ci da sha ne ɗan adam ke sauƙin kamuwa da cuta ta amai da gudawa. Yanayin ruwan da ɗan adam kan sha yanayin abincin da kan ci lokacin da aka ce an rasa tsafta ta ruwa an rasa tsafta ta abinci da a kan sha, to a lokacin irin wa’innan cututtuka suke samun damar shiga jikin ɗan adam. Galibi ruwan da aka sha ake amfani dashi matuƙar ba tsafta ba’a tsaftace shi ba’a bin matakai dayawa domin tsaftace ruwan wannan yana bada illa gagaruma kuma yana taimako sosai ƙwarai da gaske wajen kamuwa da wannan cuta ta amai da gudawa. Wannan cuta tana da hatsarin gaske domin tana shanye duk wani ruwan duk ruwan jikin ɗan adam lokacin da ɗan adam ke amai haka zalika a lokacin yake gudawa. Wannan amai da gudawan da yake a lokaci guda su suke amfani da ruwan jikin sa suke shanyewa ruwan jikin sa gaba ɗaya yake fita wanda lokaci takan iya hallaka mutum. Amma akwai matakai ko hanyoyi da ake bi a gida domin kashe wannan cutan. Na farko a tsaftace abincin da za’a ci. Na biyu tsaftace ruwan da za’a sha. Na uku a san inda ake ɗebo ruwan lalla lallai a tsaftace yake. Na huɗu a guji yin bayan gari biyan buƙata kashi ko fitsari a kusa da inda ake ɗebo ruwa ko kuma a cikin inda ake ɗebo ruwan wannan na taimakawa ƙwarai da gaske wajen kamuwa da wannan cutan. Na biyar idan an kamu da wannan cutar a samu ruwa tsaftace shi a kau dashi daga wannan cutan, a haɗa gishiri da siga a daidaita su sai a ɗauka a bawa mai cutan nan da sha haɗi na gaggawa kafin a ɗauke shi daga baya i zuwa asibiti. Muhimmin ta wannan ɓangaren kuma har ila lalla lallai kafin ɗan adam ya ci abinci tabbatar abinci mai tsafta ne kuma shi kansa tsaftace hannun sa kafin ya sha ko kuma ya sha ya sa hannun sa ya ɗauki abinci ya kai a bakin sa.

Cutar sarƙafewar numfashi, cuta ce da take saurin yaɗuwa tsakanin ɗan Adam da ɗan Adam, gari da gari, ƙasa da ƙasa. Kasancewar wannan cutar a gaisawa da hannu ma ana iya ɗaukan ta. Idan ɗan Adam ya yi tari kusa da kai ana iya ɗaukan sa, idan ɗan Adam ya yi numfashi kusa da kai in yana dauke da wannan cutar za ka iya ɗaukar ta. Saboda cuta ce mai haɗari gaske kuma tana da saurin yaduwa tsakanin al'umma. Wannan cuta ta sarƙafewar numfashi mun ga irin tasiri kuma mun ga irin illa da ta yi a duniya baki ɗaya, wanda aka yi ta fama da ita shekaru da suka gabata kadan. Amma akwai hanyoyi da matakai da dan Adam kan yi ko kuma kan bi domin kare kansa da kamuwa da wannan cutattukan. Da farko shi ne amfani da cambin fuska, da na da mai amfani da cambin fuska yana hana shi shakar wa'innan kwayoyin cututtuka cikin sauƙi. Na biyu wanke hannu da sabulu da ruwa da sabulu, idan so samu ne da da ruwan sinadarin kashe kwayoyin cututtuka wanda na taimakawa wajen kashe cutar gaba ɗaya. A lokacin da mutum ya zo yin atishawa ko tari ana buƙatar ya toshe hancinsa da guwar hannunsa domin zai taimaka wajan wajan waɗuwar cutar a tsakanin mutane. Sannan idan mutum ya ga yanayi da be gamshe shi ba be masa ba ko kuma wasu daga cikin alamomin wannan cututtukan musamman tari da atishawa, to lallai lallai a kusance kusantansa kar a kusance shi, a jira abun da masu ruwa da tsaki a harkan lafiya za su faɗa kafin nan. in akwai buƙatar a daura shi a kan magani a daurashi a ko kuma in akwai buƙatar wasu wani taimako a masa.

Cutar ebola, cuta ce mai hatsarin gaske cuta ce da take kashe ɗan Adam cikin wuni ɗaya ko kwana biyu, ba ta jimawa musamman ba ta samu taimako ko agajin gaggawa ba. Cuta ce da ta samo asali daga ƙananun dabbobin daji misalin kamar ɓera, damo guza da sauran birai da saransu. Musamma abubuwan da ake ɗan babbaka su a kai su kasuwa a sayar, inda ake yin amfani ko ake zuwa a sayar ci ko kuma a sarrafa su a gida. Wannan cutar tana zuwa da sigogi kamar haka: na farko mutum yakan ji kamar zazzaɓi ya kama shi. Na biyu jini yana iya fita daga hanci daga cikin alamominta. Na uku jini yana iya sutarwa da baki wani lokaci har daga kunni da sauran sassan jiki. Lokaci da wanna cuta ta kama ɗan Adam kasancewar ta ba a so ana kusantar s a ba a so ana taba shi idan so samu ana so ana wanke hannu ba a ana so ana shaƙar iskar na kusa da shi, saboda cutar ce ta take da ƙananan kwayoyin cututtuka kuma take da saurin yaduwa takanin alumma. Sannan ba a so mutum yana saurin kai hannunsa kusa da idon sa hancinsa, ko bakinsa. A tabbatar an tsaftace wuri yadda ya kamata. Wannan cuta ta ebola ko da mutum mutuwa ya yi a wannan cuta ba a so a kusance shi saboda kusantar sa da taɓa shi yana sa ƙwayoyin cutar su tabe shi su kama mutum wanda ke da.

Sinadari ko kuma abubuwan da ɗan Adam yake buƙata domin gina jikinsa don tabbatar da ingantaccen lafiyar gangan jiki da kuma lafiyar ƙwaƙwalwa. Da farko akwai ababe ko kuma nau'in abinci daban-daban dake dauke da sinadarai daban-daban da za su taimaka wand zai gina jikin ɗan Adam. A kowacce wayewar garin duniya ɗan Adam yana buƙatar abinci da za su taimaka masa ya kasance lafiya da farko dan Adam yana buƙatar abinci mai sinadarin carbohydrate wanda zai ba shi ƙarfi a jikknsa, daga cikkn ababen dake taimakawa wajen samar da sinadari na carbohydrate a jikin ɗan Adam. akwai 'ya'yan itatuwa suna taimakawa kwarai dagaske wajen samar da sinadari carbohydrate a jikin ɗan Adam. Baya ga wannan akwai sinadarin da ake kira sinadarin protein, ɗan Adam yana da buƙatar sama wa kansa buƙatar abinci mai dauke da sinadarin protein. Wannan sinadari na taimakawa ƙwarai dagaske waje ƙara lafiyar jiki. Sannan wannan sinadarin ana samun sa ne daga kwai, wake, nama da sauranasu. Baya ga wannan sinadari akwai sinadarin kitse wanda duna taimakawa wajen kara ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa a jikin ɗan Adam. Wannan sinadari yana samuwa ne daga kamar gyaɗa da sauran nau'o'insa abubuwan da suke dauke da maiƙo ko abubuwan da suke dauke da mai a jikknsu. Sannan ɗan Adam yana buƙatar sinadarin vitamin wanda galibin wannan sinadari mai wannan sinadari ana samun sa ne daga tsirai daga 'ya'yan itatuwa suna taimakawa ne don ƙara kawo wannan abubuwa da sauransu. Sai kuma ɗan Adam jikknsa yana da buƙatar wadataccen ruwa yana samun ruwa a kai a kai wajen gina jiki da lafiya ɗan Adam

um mun ga mun ji irin tasiri da kuma rawar da motsa jiki da miƙa jiki ke tayi wajen taimakawa wajen gyara lafiyar jiki, gangar jiki da kuma lafiyar ƙwaƙwalwa. Motsa jiki yana taka mahimmiyar rawa a ɗan Adam. Mika na ƙoƙari shima wajen gyara sassa gaɓɓai ko abunnan tsoka na jikin ɗan Adam. Daga cikin hanyoyin da matakai da ya kamata a bi wajen yi shine a lokacin da ɗan Adam ya shirya don motsa jiki wanda ya kamata ace kowacce rana an yi, ta ɓangaren ɗayan miƙa ta jikinshi, lokacin da ɗan Adam ya miƙe tsaye ya miƙe ya tsaya a tsaye a kan ƙafafunsa ya yi ƙoƙari yana miƙe a tsaye ya taɓa manyan yatsunsa na ƙafa da yatsunsa guda biyu. Lokacin da ya yi zai yi wannan zai ji idan ba wanda ya saba yi ba zai ji gadon bayansa ya sarƙafe ya ji ciwo musamman ciyoyinsa, amma haka zai ƙoƙarta ya yin. Idan ya yi sa'a ya iya yi, yana yi yana yi gobe zai ji wajen yana sakewa yana ba shi dama ya yi abun ya kamata da ya dace. A haka zai miƙe ya ci gaba da yi yana kama ƙafafunsa sai ya ninku kawai ya kama har zuwa cikinsa ya taɓa cinyarsa, wannan zai taimaka wa gadon bayansa abun da ya biyo har kotolansa ya bi har ciyarsa ya samu dama ya sama ƙarfi ya iya miƙa wannan wajen ya ba su damar motsawa ya ba su damar kasancewa cikin lafiya.

Yanayi ko kuma mu ce yadda za a taimaka a yara ƙananan domin su samu ingantaciyyar rayuwa. Da farko kowanne yaro akwai abun da yake da buƙata a rayuwarsa. Kusan mafi yawancin ma haka suke. Yaro yana da buƙatar abinci, a raba shi da yunwa. A tabbatar ya samu abincin da yake so yake buƙata wanda zai taimaka masa wajen gina masa lafiya, ya kare lafiyar gangan jikinsa, ya ƙare ƙwaƙwalwarsa. Baya ga haka, yaro na buƙatar wasa. Wasa tabbas abu ne da yake da mahimmanci a rayuwar yara. Yaro yana son abunda zai ɗebe masa kewa ya sa shi nishaɗi ya sa ya manta da duk wata damuwa da take damunsa, ya kawo wa kansa farin ciki da kansa. Baya ga wannan, yaro yana da buƙatar bacci, lokacin da yaro ya yi wasa ya gaji yana so ya samu bacci. Domin taimaka wa lafiyar yara suna buƙatar waƴannan sbu ukun: abinci, wasa, bacci. Abinci, wasa, bacci. In suka sama waɗannan abu sun samu ginshiƙi mataki na farko wajen inganta lafiyarsu kafin a kai ga sauran abubuwan da za su inganta rayuwarsu. Amma tabbas duk yaro yana da buƙatar waƴannan abubuwan za su taimaka wajen inganta lafiyarsa da gangar jikinsa da kuma lafiyar ƙwaƙwalwarsa. In har matuƙar yaro yana samun waƴannan abubuwan za su taimaka masa ya kasance lafiyayye a kodayaushe

Idan muka ce magani antibiotics muna nufin magani da yake taimakawa ko kuma yake yaki da ƙwayoyin cutar da suke a jikin ɗan Adam. Akwai ƙwayoyin cututtukan da isan suka sama da suna nunkuwa su hayayyafa su ƙaru a jikin ɗan Adam abun da suna buƙatar magani wanda zai dakatar da su zai tsayar da su daga wannan girma ko hayayyafa ko haɓaka a jikin ɗan Adam. A wannan mataki ana amfani ne da magani mai suna antibiotics, wannan magani aikinsa kenan. Wannan mGani ba wai yana amsani ne a ɓangern mura ba wai yana aiki ba ne a ɓangaren tari sassa ko sauran ire-iren rashin lafiya ko kuma jinya yana aiki ne a wannan ɓangaren. Sannan kuma wannan magani yana kasahe waɗannan ƙwayoyin cututtukan ya ba da adama a sauran kwayoyin halittan ko sauran ƙwayoyin sassan jikin ɗan Adam su yi aikin da ya dace domin su samar da cikakkiyar lafiya a ɗan Adam a ciki a jikinsa don tabbatar da cewa ba shi dauke da wata cuta ko wani abun da zai zama masa matsala ko damuwa da sauran magani.

Jiri, abunda ake nufi da jiri wani nau'i ne na ciwon kai wanda ya shafi wani ɓangare na kai mutum yana ji jiri haka kaman wani abu kaman wani abu zai ɗauke shi haka. Galibi akwai abubuwa da suke haddasa jiri a ɗan Adam, cikin abubuwan da suke haddasa jiri ga ɗan Adam akwai gajiya. Idan mutum ya yi aiki ya gaji gajiya idan ya yi yawa yana sa wannan jirin. Sannan akwai galibi shan kayan zaƙi kamar cakuleti da sauaran nau'o'in waɗannan abubuwan idan ya yi yawa yakan haddasa jiri a ɗan Adam. Sannan akwai asali normal akwai jinya tana iya haddasa jiri a ɗan Adam. Akwai kuma hanyoyi da matakai da ake bi domin magance wannan na farko magani bisa yarda da amincewar masu ruwa da tsaki a kan harkar lafiya. Na biyu ka samu isasshen hutu, a lokacin da mutum ya yi aiki ya samu isasshen hutu zai taimaka musu sosai wajen raba shi da wannan jiri ya dawo hankalinsa ko kuma ya dawo hayyacinsa yadda yake.

Na'urar tazarar haihuwa. Wannan na'ura ce da ake amfani da ita domin saka ta a al'aurar mace domin hana ɗaukan ciki. Ɗaukan ciki ya zama ruwan dare musamman a wannan yanayi da loakaci da muke ɗan ciki muke ciki. Um Mace tana buƙatar samun tazarar lokaci tsakanin 'ya'yanta domin hakan ne zai ƙara tabbatar da inganta lafiyarsu da natsuwarsu da kuma lafiyar mahaifiyarsu a lokacin da mace ta samu tazarar lokaci shekara biyu, uku tsakanin ya'yanta. Yaran kan kasance masu isasshen lafiya, saboda sun samu tazara ko kuma sun samu tazarar lokaci a tsakaninsu. Lokacin da aka samu shi zai ba wa mahaifiyar yaran samun isasshen lokaci ta shayar da ɗanta. Na biyu, ta musu duk dawainiya nauyin da zai sa ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Na uku, ta ita karan kanta ta sa kasance cikin lafiya ta warware ta miƙe daga radaɗi kuma ɗan jinyace jinyace na yunƙuri kuma na naƙuda da kuma na raino na abubuwan da ta yi har ta kawon wannan lokacin da take ciki.

Ya ake nufi da tazarar haihuwa? Idan aka ce tazarar haihuwa muna nufin samun tazarar lokaci tsakanin yaya ko kuma tsakanin haihuwa kamar yadda a ke yi. Mace ta kan ɗauki tsawon lokaci na wata tara da kwana tara tana renon ciki. A wannan renon ta kan zo da laulayi iri daban-daban bayan rainon ciki ta kan zo ta haihu, haihuwa kan zo da wata iri ko matsaloli daban-daban. Bayan wannan lokacin ta zo ta fara reno na shayar da yaro, shayarwan nan da ta ke yi yana amfani da ruwa da kuma abincin da take ci ita karan kan ta jikin ta. Idan ta sami tazara na haihuwa tsakanin yaro da ma bi bayanshi zai taimaka ma ta a lafiyan yaro zai taimaka ma ta ita karan kan ta ta sami lokaci mai matuƙar muhimmanci. Ɗaya ba zai zo kan ɗaya ba, abinda ake nufi da ɗaya ba zai zo kan ɗaya ba wani ba zai biyo bayan wani ba a ɗan ƙaramin lokaci a ce an tara yara ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. A lokacin da mace ta sami ciki matuƙar a misali mace tana shayarwa ta sami ciki yaron da take shayarwa ya in dai tana da ciki yaron yana shan nononta ya kan haifar da gagarumar matsala ga yaron da take shayarwa yaro kan faɗa jinya jinya ba gaira ba ɗan dalili ya kasa ci ya kasa sha wannan har zai taɓi lafiyan uwar taɓa lafiyan jaririn da take shayarwa ya taɓa lafiyar jaririn da yake cikin ta zai kasance an yi haihuwan guzuma kenan ɗa kwance uwa kwance. Amma matuƙar an sami tazarar haihuwa na shekaru tsakani shekara biyu ko sama da haka hakan zai kasance cikin koshin lafiya uwar da ya kasance cikin ƙoshin lafiya uwan ɗa ya kasance cikin kosin lafiya wanda zai biyo baya ma ya kasance cikin koshin lafiya.

Jiri, idan muka ce jir wani nau'i ne na ciwon kai da goshin mutum yakan ji ciwo yana dan dauakar sa haka yana dan wani yanayi kamar hajijiya. Wannan yanayi yana sa ciwon kai ka ji gaba daya wani ɓangaren ne yake ciwon. Yakan sa mutum cikin wani yanayi na ruɗani haka, wanda kan jawo masa ya ji kamar zai faɗi. Akwai abubuwa da suke kawowa wanda suke kawo wannan yanyi ga ɗan Adam daga cikinsu akwai gajiya idan yayi yawa a jikin mutum. Gajiya in ya yi yawa yana haifar da da wannan nau'in na jiri. Sannan misalin kamar hasken wuta idan ya yi yawa, kamar kwanciya da hasken wuta, hasken wuta idan mutum yana kallon wannan hasken wutan lokaci ɗaya sai ya shiga cikin duhu yana iya haifar masa da wannan yanayi na jiri. Na uku akwai karancin bacci, idan ɗan Adam yana fuskantar karancin bacci a rayuwansa ire-iren waɗannan abubuwan suna iya aukuwa da su. Amma akwai hanyoyin da ake bi idan wannan abun ya faru da mutum, daga ciki ana buƙatar amfani da magani a bisa sahalewa da yarda na likitoci. Sannnan kuma mutum ya sam isasshen lokaci ya yi bacci isasshen bacci, hakan zai taimaka ƙwarai dagske domin kare lafiyasa da taimakon lafiyarsa.

Raino da kuma goyon ciki. A lokacin da aka ce mace ta samu juna biyu akwai hanyoyi, ko kuma akwai matakai, ko kuma akwai abubuwa da ya kamata ta yi domin rainon cikinta don kare lafiyar ta da kuma lafiyar jaririn da yake jikinta. Hakan zai taimaka mata ƙwarai da gaske a lokacin da aka ce mace ta samu juna biyu, tana da buƙatar ta je ta ga likita, a auna ta, a tabbatar da junan da take da shi, a duba zama da yanayi irin na jaririn da take ɗauke da shi, a bata shawarwari, hanyoyi da matakan da ya kamata ta bi domin kare lafiyar ta, da kuma kare lafiyar jaririn da take ɗauke da shi. Baya ga wannan, akwai shawarwari da yawa likitoci suke bayarwa, shawarwarin sun ƙunshi yanayi ko kuma abincin da ake da buƙatar mace mai juna biyu tana ci. Na biyu motsa jiki, irin jikin da ya kamata tana motsa jikin ta. Na uku kawo cewa ɗaga abun da aka ce yake da nauyi musamman ga masu jaririn ciki. Sannan baya ga wannan ana da buƙatan mai juna biyu tana zuwa asibiti lokacin da tana zuwa asibiti sau ɗaya lokacin da aka ce jaririnta, ko kuma junanta ya fara daga sati na farko har zuwa sati na huɗu. A lokacin da ya kai sati na ashirin, sati na talatin da shida da haihuwa kuma za ta na zuwa duk sati. A da lokacin da kuma ya kai sati na ashirin da takwas zuwa na talatin da shida za ta na zuwa sau biyu a kowane wata. Haka aka tsara, haka zalika duk lokacin da taga wani sabon abun da bata gane da shi ba za tai sauri ta garzaya zuwa asibiti domin a duba lafiyarta, a duba zaman jaririnta don in akwai wani taimako ai mata, in akwai maganin da ya kamata ta sha shima za su ɗaura ta a kan hanya kaman yanda yake.

Lafiyar al'umma da kuma ma'aikatan lafiyar al'umma. Idan muka ce lafiyar al'umma muna nufin tabbatar da kasancewar al'umma ko kuma mutane cikin ishashshen ƙoshin lafiya wanda hakan yana faruwa ne tare da taimakon ma'aikatan lafiya. Su waye ma'aikatan lafiya? Ma'aikatan lafiya su ne wani ruƙuni na mutane da suka je suka samu horaswa ta musamman, ko kuma suka je suka samu ilimi na musamman a dangane da abun da ya shafi lafiya. Wannan rukuni na mutanan suna ƙoƙari ƙwarai da gaske, suna taimakawa ƙwarai da gaske cikin al'umma daga cikin ɓangaren da suke taimakawa shi ne tabbatar da kasancewan mutane cikin al'umma, ya ya za a yi idan an samu matsala ta barkewar cutan al'umma suke aiki ya za a yi idan za a koya wa mutane tazarar haihuwa, suke wannan ɓangaren su ya za a yi idan an samu wani matsala ta lafiya ya za a yi a magance matsalan? Wa’innan rukuni na mutane suna ƙoƙari ƙwarai da gaske cikin al'umma domin tabbatar da lafiyar al'umma. Suna aiki sassa daban daban da suka shafi lafiya kaucewa ɓarkewar cuta ko kuma ɓarkewan annoba cikin al'umma. Magana a kan tazarar haihuwa da sauran ɓangarori na lafiya daban daban wa’innan duk su suke aiki. Ma'aikatan lafiya abun da wannan bangaren kenan ke koyarwa da nazarta a ɓangaren lafiya.

Banbanci tsakanin yaɗuwan cuta da kuma ɓarkewan cuta a cikin al'umma. Wannan wani tsari ne na yadda cuta ke yaɗuwa ta ɓarke ko kuma ta bazu a cikin al'umma. Idan in ka zo ka nazarci yanayin cuta yake yi ko kuma take yaɗuwa a cikin al'umma, akwai cututuka daban -daban da suka faru a wannan duniyar da muke ciki sama sama. Idan ka ɗauki misali da ɓarkewan cuta. Ɓarkewan cuta yana nufin yanayi na yaɗuwan cuta da ya shafi ƙasashen da ya fi ƙarfin gari ko ƙasa ɗaya wanda kan iya ƙunsan duniya gaba ɗaya. Wannan nau'i na cuta da suka shafa wa'inanan akwai cutar sarƙafewan nunfashi, da mun gani yanda ta fara daga ƙasan china tai ta gangarawa ƙasashe da yawa har ta shigo wasu sassa ta Afirika da kuma sassan na wasu ƙasashe na turawa, mun ga yanda aka yi a ɗayan ɓangaren kuma yaɗuwan cuta wani nau'i ne yanda cuta take bazuwa a cikin al'umma wanda nau’i na wa'innan yaɗuwan cutar yana kasancewa wani rukuni ne ko kuma baya fin ƙasa ɗaya rak a ciki wannan nau'i na cuta ke yaɗuwa. Misali idan muka ɗauki cutar ebola kaman yanda ta faru ta fara daga ƙasashen yammacin Afirika wanda a nan ta yi iya abun da ta yi har aka samu aka magance matsalan.

Cuta da take da sauƙin yaɗuwa a tsakanin al’umma da hanyoyin da take bi take yaɗuwa a ciki ko kuma da hanyoyin da kwayoyin halitan da suke haɗa wannan cuta a ciki. Daga ciki irin waɗannan nau’o’in halittun da suke sauƙin yaɗa irin wannan cuta a cikin al’umma, akwai sauro idan muka yi la’akari da hanyoyi da matakai da ake bi da kuma irin tabargaza da sauro ke yi na halka miliyoyin al’umma a duk shekara a duniya gabaɗaya za mu fuskanta cewa sauro mutane da be taka kara ta karya ba wanda cizon ta kawai yana zuba cuta da dama a jikin al’umma yana iya haddasa cututtuka. Mun ga irin zazzabin cizon sauro yake, mun ga irin yanda shi karan kansa zazzafi yake yanda yan suke da tasiri wajen haifar da matsala a jiki ɗan’Adam da farko akwai hanyoyi da matakai da ake bi domin magance irin waɗannan abubuwan na farko ɗan’Adam yana buƙatan ya kasance ya tsaftace muhallinsa, in muhalli ya kasance a tsaftace yake lallai irin waɗannan cutan yaɗuwarsu yakan kasance abu me wahala don so samu ne a yi musu feshi magani ya raba su da muhallin gabaɗaya. Na biyu yanayin taga gida ko ta ɗaki ya kasance akwai hanya ko kuma akwai raga-raga da za ta hana irin waɗannan halittu shigowa, balantana su cizi mutum.. Na gaba in so samu ne ɗan’Adam yana sa riga mai dogon hannu kuma kyanta fara wanda yana taimakawa daƙilar da su wanda ba za su samu daman cizo ko kuma yaɗa wannan cutan tsakanin mutane ba.

Tari. Da farko mene ne tari? Kafin mu ƙarasa akwai buƙatan mu san mene ne tari, tari wata hanya ce ta fidda wani abu da aka shaƙa a ciki, ko wani abu da ake ci ake so a fidda shi saboda yanayi na damuwan ciki da yayi a ciki. Akwai abubuwan da kan haifar ko kuma kan sa lafiyayyan mutum ya yi tari. Daga ciki akwai hayaƙi, bayan hayaƙi akwai ƙura, idan mutun ya shaƙi ƙura ya kan yi tari, na uku idan mutuun ya shaƙi ƙura ta barkono ko kuma wani na nau'oin abubuwan da suka kasance suna da zafi, mutun ya kanyi tari. Idan tarin mutun ya tsalake sati takwas yana da buƙatar ya je ya ga likita domin a gwada shi a san wane irin tari ne ke damunsa domin ɗaura shi a kan magani. Amma galibi irin nau'oin wa’innan tarin baya wani ma baya farga nan take za a yi, in anyi shi an wuce wajan an wuce wajan kenan, in yayi yawa kwana biyu, kwana uku, balantana har yakai tsawan wancan lokacin da muka ambata, idan ya kai wannan lokacin dole sai an je an ga likita a san wane irin nau'i ne na tari yake damun mutun. Idan mutun yana tari ana buƙatar ya toshe hancinsa ko kuma ya toshe bakinsa, in so samune da guiwar hannu ko kuma wani tsumma na musanman domin a lokacin da ɗan Adam ke tari yana fitar da ƙwayoyin cututuka ne zuwa waje. Idan wani kuma ya shaƙe su haka zai taimaka wajan ƙara yaɗuwan cutar a tsakanin al'umma wanda hakan zai kasance barazana a lafiyar ɗan Adam.

Tarin fuka rigakafinsa da Kuma hanyoyi da matakan da mutum zai bi domin kare kansa da kamuwa da wannan cutar. Tarin fuka tari ne da kan kama Ɗan adam kowani yanayi ko Kuma kowani mataki na rayuwa sannan akwai hanyoyi da ɗan adam kan bi domin kare kansa da kamuwa da wannan cutar Tarin fukan, daga ciki akanyi rigakafinsa ne a yara jarirai sabbin haihuwa akanmusu rigakafi na farko daya kamata Ayi a yara ma rigakafi ne na tarinfuka wannan rigakafi akan yishi ama yara saboda rage kamuwa ko kuma kare kai da kamuwa da wannan cuta na Tarin fuka ɓangaren yara kenan, hakazalika Idan buƙatar hakan ta taso a wurare dayawa kokuma wuraren da aka samu ɓarkewa da kamuwa da wannan cutar ta bangaren yara itama akan musu ta ɓangaren manya suma akan musu saboda a rage kamuwa da wannan cutar, ga wanda ke dauke da wannan cuta na Tarin fuka akwai hanyoyi da matakai da shi karan kansa yakamata ya dauka da Kuma masu kula dashi yakamata su kiyaye saboda kamuwa da wannan cuta, tari cuta ce da take feso kwayoyin cuturtuka ga ɗan adam wanda Idan mutum akayi rashin saʼa ya shaketa yakan iya kamuwa da wannan cuta Idan mutum yanaso ya kare kansa da kamuwa da wannan cutar matuƙar yana tareda wanda yake ɗauke da ita akwai na farko akwai bukatar shi karan kansa Idan mai Tarin zai tunkari mai Tarin ya kiyaye sosai in so samu ne yayi anfani da? fuska in ya zama wajibi kenan idan kuma ya tabashi yayi anfani da da sinadarin kashe ƙwayoyin halitta ƙwayoyin cutuka domin tsabtace kansa Idan bukatan hakan ya zama lallai ko Kuma ya zama dole ga wanda yake ɗauke da cutar kenan wanda ke dauke da ita Kuma akwa bukatar Yayi saurin garzayawa asibiti domin kawo masa agajin gaggawa ko Kuma domin daurashi akan??? magani wanda ya dace sannan kuma lokacin da yake tari akwai buƙatar ya toshe hancinsa tareda bakinsa saboda gudun fesawa jamaʼa wannan kwayoyin cututtuka na wannan Tarin domin su shaƙeshi kasancewar cutar kwayoyin cutukan suna yawo a cikin iska saboda haka abune mai sauki mutum ya shaƙesu cikin iskarda yake shaƙa matuƙar wanda yake dauke da cutar ko Kuma yana taʼammali da mutanen shaƙa matuƙar wanda yake daukeda cutar y basu dauke da cutar ko Kuma yana taʼammali da mutanen da mutanen da basu ɗauke da ita a waje daya irin wannan irin wayannan matakai na kare kai da kamuwa da wannan cututtuka sunada matuƙar mahimmanci Kuma sunada matuƙar anfani kasancewa cutar na da hatsarin gaske ka iya kai mutum har zuwa gushewa

Cutar sarƙafewan nufamshi. Cuta ce da take da hatsarin gaske ga ɗan Adam gaba ɗaya. Cuta ce da ta zaga ƙasashe tai ila sosai, da ke kashe ɗan Adam cikin ‘yan wasu kwanaki kaɗan. Wannan cuta ta sarƙafewan numfashi cuta ce da take iya yaɗuwa cikin iska, kuma muke shaƙa da ita, ko kuma ta'amalli, ko kuma gaisawa da wanda yake ɗauke da cuta. Akwai hanyoyin da matakai da yawa da ake bi domin kare kamuwa da wannan cuta. Hanya ta farko ita ce samar da tazara tsakanin ɗan Adam da ɗan Adam. Ya kasance an samu tazara tsakanin ga aƙalla tazaran za a iya uku tsakanin ka da mutun. Inda ko ya yi tari ba za ka kamu da wannan cuta ba. Hanya ta biyu shi ne amfani da sabun fuska. Sabun fuska a sa shi yana hanan mutun ya shaƙi iskan wannan cuta balantana ya kamu da ita. Hanya ta uku shi ne wanke hannu akai akai. Idan ana wanke hannu akai akai ana ƙonan ƙwayan cutar musamman da aka ɗiba daga hannu, musaman da sunadarin kashe ƙwayoyin cucuttuka. Hanya ta huɗu shi ne a guje kai hannu fuska, ko ido, ko baki da sauransu. Wanan yana taimakawa ƙwarai da gaske wajan rage kamuwa da cuta.

Cutar ebola cuta ce da ta samo asali daga dabbobi kaman tsuntaye da sauran ƙananun namomin daji, da suka yaɗata a cikin al'umma. Kuma koda an kashe su suna ɗauke da wannan cutar. Cutar ta samo asali ne daga ƙasashen Liberiya, sirliyon, gini, a shekara ta alif ɗari tara da saba’in da huɗu (1974). Wannan cuta dabbobi ne suka yaɗa ta a tsakanin al'umma. Cuta ce mai hatsarin gaske, cuta ce da ta kashe dubanin ɗaruruwan mutane a faɗin duniya gaba ɗaya. Wannan cuta takan zo da tsari kaman na zazzaɓi, ciwon kai, ciwon jiki, in yai tsanani har amai, tana kai wa har da gudawa. Wannan cuta cuta ce da take yawo a cikin iska, ana iya shakarta musanman idan aka yi alaƙa ko kuma aka haɗu da wanda ke ɗauke da wannan cutar. Cutar ebola cuta ce da take da hatsari ƙwarai da gaske a tsakanin al'umma wanda kiyaye ta sai dai a guji tu’ammali ko mu'amala da wanda yake ɗauke da cutar, a guji gaisawa da shi, a guji duk wani abu da zai shafi haɗuwan jiki da jiki da shi, so samu ne a yi amfani da safan fuska, a guji gaisawa, wanke hannu akai akai da sauran hanyoyi na kare kai bisa sahalewa da amincewan masu ruwa da tsaki a harkan lafiya.